Kparitoonima m-be kom ni n-gbahiri zahima ka gbubi awulee ka awulee maa ka bɛ zaŋ bin dozim dozim n-lɔ awulee maa ka yino be bɛ puuni o bi ye daliya ka gbubi awulee maa ka yino mi ʒe sunsuuni ka ye daliya nuɣisɔ ka di kɔɣili zaɣ' dozim ka yino be kpaŋa ka ye daliya ʒee.

Pirinsi mini sabila nima n kpe taba ni pirinsi maa ye bɛ pirin niɛma ka pili bɛ pirin zipilisi la so ye jeketi sabinli ka so mee ʒɛya n ye daliya piɛlli la wuɣi tuuta zuɣusaa.